Pipu dey market dey buy bags dey buy clothes, na adire dem dey sell for native, sales girls dem Boku full for de place, na fine fine bags dem dey sell for dis market, na exhibition I dey look so, asoeke bag dey there, adire bag dey there. This kind exhibition Abi trade fair pipu go pay plenty money for dis stall, all dis bags con dey very beautiful, all de sales girls wear uniform con wear cap join, but no customer for dis pipu front oh, um dis kind thing now dem go pay plenty money for dis stall oh, dis one wey customer no con dey dis front Wetin dem go con do like dis, if by de end of de exhibition sef dem fit sure set dem fit realize de money wey dem take buy dis stall like dis so, um naso oh, customer go come, shebi na three days dem dey do dis mind thing, before day three who knows customers for Boku for de place like dat, and if customer no reach everybody go lick dia own count dis loss, but wait how dem wan pay all dis sales girls wey dia front dry so no one customer for dia front and all dis bag beautiful well well, all dis clothes beautiful well well, ah which kind thing be dis one, see dis asoeke bag as e big well well, very beautiful um, who fit tell me how much dem pay for dis stalls like dis, all dis sales girls now wether dem sell or dem no sell dem go collect dia salary, na only God fit help persin o, but all dis exhibition Abi trade fair sef too dey cost money, all dem organizers go jus dey collect money from vendors anyhow, all dis vendors sef I need one make dem com tell me Wetin dem dey go do for dis kind place, Shey dem no dey sell for dia various stores before today, because u go take Boku money go collect stall u no go con sell for one day, day one, day two, day three u fit sell Wetin u put for inside, all de money wey u take invest collect stall collect sales girls put market down, Shey hundred pipu fit buy for your hand so like dis, if u see fifty pipu buy for dis stall Shey persin no go happy um see how dis bags fine and nobody dey dia front no even one customer wey come price wey come buy sef um dis kind thing tire me oh, um.

Na well dey dey enter so like dis. Dey dey dig well on top farm on top plantation so tey so dey go dey get water to water dia plants. Water no go be problem for dem on top plant on top farming on top plantation. Na well wey go produce water we dem go take wet all de crops wey dem plant na im dey dey dig so. Na three men dey up, another man dey inside dey dig de well dey go. Dey tie rope for im waist so dat dey go fit pull am up as im dey dig dey go so. Dis well wey dem dey dig na for on top on top plantation dey dey dig am so dat dem go dey get water to dey water to dey wet dia plants dey water dia crops na im still be sey farming na im be de. Dis Men wey dem dey do dis well, dem go pay dem money for de well wey dey come dig. Another one, na one dey inside too, three dey up to pull am up. One dey make video of dis thing wey dem dey do so dem go show us sey, dey self dey benefit from farming by digging well, as dey dey dig well for plantation so, wey farmers go use wey agriculture pipu go use, na so dem self dey make money so na im be sey farming be, no part of farming wey no good. All dis pipu wey dey drig wey dey dig dis well now, na money dey go collect, de money wey dey go give dis well diggers na on top of agriculture e dey con na on top farming e dey con. So dis diggers dey dig well on top plantation dey go dey use water from de well to dey wet dia plants dey wet dia plantation to dey wet dia crops na im dis well wey dey dey dig so dey for and na four men dey dig am one dey inside de well, three dey outside wey dem go use rope, dey put rope for im waist, dem go use de rope pull am up, you see am, de well water wey dey comot from de well na im dey go use do dey wet de crops so dey no plants on top dis plantation, de crops wey dey plant so put hand for agriculture, chook hand for agriculture na im I dey talk. All dis water wey dem go dig comot for dis well na im dey go use to dey wet all de crops wey dem plant so, nothing wey you chook hand for agriculture wey you no go get money, wey you no go make money as diggers self con on top plantation on top agriculture pipu place dem dey get money, diggers wey dey dig well self dey get money because as e dey so na well dem dey dig here so. Dem dey dig well wey dem go take use dey wet crops

Na catfish I dey look so, dis one na catfish farming. See farming na beta thing oh! Farming get different types different um varieties, e dey dis way, e dey dat way. Farming no limit to one place. See dis one now na catfish, see as de catfish dey feed for green green things dey come look happy, dey come look well-fed. See as dis catfish look dey look like um dey feed dem, dem dey feed dem well well, dem dey take care of dem. Now persin go chop dis one im body go dey fresh. Farming na really good thing. Persin wey get dis one now go dey cash out go make money, cos see as e boku for ground. Dis kind persin now e no go dey Persin wey do dey shame to do anything for life. Make we dey train our pikin make dem um enter farming very well. Farming na beta way of life, persin wey dey do farming go dey get money because food dey in demand very well. No amount of farming fit do any country make farming boku, make millions of pipu dey do am, e no fit still reach pipu because we must eat, food must enter our mouth, we must chop one thing or de oda. So, we dey like to dey chop, because na food dey um dey take survive. If you get money food no dey de money useless, so farming no fit double liquidate anybody wey get sense, make dem dey do farming, dey invest for farming. Because farming, whether you like am or you no like am, pipu go come collect wetin you get to sell. Because dem must put something for mouth. Farming no fit tire anybody, and anybody wey dey do farming, make you just dey cultivate im land very well. Whether na fish farming, na goat farming, na pig farming, na fowl farming, na snail farming, na rabbit farming. Farming na beta thing for anybody. Dis one, as I dey look, so na fish farm, and e come boku well well. See as de fish look fresh, dey come big well well. Farming good oh, farming no dey tire persin, no dey lose money. As long as rain fall, if rain no fall, make persin wake up early dey farm im farm before sun go shine. Make you come dey pray to God join, because everything no be only by our mind, but if you put in de work, work well well God go bless your crops, go bless your plants, go bless your animals. If you sef no neglect wetin you do, put in de work, God go come bless am well well. You sef na you first need to bless yourself with de work of your hand. God help us oo, because dis farming na beta beta thing dey der. As I dey look dis fish, e come beta well well. Sisters, children, all de congregation, everybody no see God dey present here because of de wonders wey God don do for our life, all of us know.

Na tomatoes dis person put for hand like dis, dis one come put Guinea corn, cup of guinea corn dem one do trade by barter. Dis one gets tomatoes, dis one gets Guinea corn abi na beans dem no get money even if dem gets money you get wetin I want, I get wetin u want I no need to carry money go buy am even if money de deir hand e better make dem just exchange am trade by barter. Na trade by barter de go on for here so. trade by barter our fore faders de use den wey before dem born us now for dis picture so na trade by bater be dis, dis one bring tomatoes, dis one bring beans everybody go happy go deir separate ways dem go even bring another wey dem want. trade by barter na beta thing. as I did look am sef my belle de sweet me, de happy me make we de do trade by barter small small as civilization don come so e no mean sey make we no do trade by barter again because dese things wey I see so, so because sey I get money I come get beans you sef get money you come get tomatoes wey e plenty for your hand why you go carry money go buy beans when me wey de front of you get beans, you wey de front of me get tomatoes so because we get plenty money now we go come de go buy things wey we fit exchange for each other hand make our money stay our pockets you no see am so. so make we try de do trade by barter small small again e go good e go better as I look dis thing e no mean sey as we get plenty make we come comot trade by bater no bad at all I like as I de look am so de thing de sweet my belly because na only for school Dem teach us trade by barter as I dey look am for picture like dis e de sweet me well well I go like make we go back to trade and barter e go good well well erh see as de picture come make am real well well like sey na for my front dem de do a. e be like I go go knock for my neighbor door, go ask some whether he get maggi make I give am salt abi e get maggi make I give am onion because I wan really do trade by barter, proper trade by barter make I carry beans give am make him give me rice or make I give am onion make him give me tomatoes as I de like dis I wan go do trade by barter dis is trade by barter and de thing good as I dey de look am so I like am well well de picture make am come real he comes de make me happy I go go do trade by bater abeg make we try bring and back oh money de, money de no mean sey make we comot am dis picture make de thing e hungry me make we try de do am we go try introduce am back for our society trade by bater no bad at e ni mean sey you be hungry person na you be poor person at all at all you go save money come invest am join sef if we de do trade by barter

Dis man dis farmer wey I look so e dey pack em death crop abi na crop wey him don harvest so em de pack am.na harvest time be dis everything don turn brown so he de pack de ones wey dem no need again na harvest period dis man dey e dey do harvesting. See as farmer don cultivate all dis land plant on top am now him don harvest e don cash out e don make money for pocket na watin agriculture good for be dis because as agriculture dey like dis person wey want buy your whole farm of plantation for crops don dey and dem don buy am before e even grow as you plant am na e dem don buy am as you plant am when e don dey grow na e dem even buy am down them just dey wait make de thing ripe make e reach harvesting period make dem come harvest am na em de remain so farmers, agriculturers dem no know watin God do for them oooh because dis thing na money. market wey you buy when e never land wey pipu don pay for de don ready for am say make e land make dem collect ehhh watin better pass dat one watin sweet pass am I go buy market e never even land but e don finish for ground before e even reach ground ehhh na agriculture be dat one ooo because pipu must chop agriculture dey in demand plant, crops de in demand weather you poor abi you rich you go dey look for food to eat you go need food sha de food no go fit tire you and you no fit go one day without food except say you dey fast and pipu and pipu wey dey fast no reach pipu wey dey eat ooo dis Agriculture farming na better thing quick way to make money anybody wey get wey no know watin him dey do make e go start to farm na really better thing be dis make pipu just dey farm dey go agriculture na better thin e fit eradicate poverty comot poverty for land every body go get money for hand every body go get work for hand pipu wey no fit work wey no get money and land fit go dey work for person land where him fit gather money start him own farming too because e oga dey sell well well de farmer wey get de farm de sale well well e no go de owe him workers money him workers self go fit save well and start their own plantation other small small pipu self go start come join farming again work for their plantation dey grow money as old workers dey go, new workers dey come because every body just dey develop dey develop we too planty for land workers no fit finish as every body dey grow dey go.

Na flower plantation be dis. I no know di wetin dis crop be or dis plant wey e be but na another farming. Farming dey plenti. Di kain tins wey we dey plant lasan e e too much. Animals dey there, crops dey there, so I no know which kain crop be dis one, but na farming. An as long as e b farming, pesin no fit loss, pesin no fit lose. Yo no fit loss, you no fit lose, you go juz dey make money dey go. Dis kain farming nau be like flower. I no know. But if no be flower, I know sey na sumtin wey pesin dey chop. See as di leaves con di trees um di stalk con run con thin like sey e wan break into two. But di tin as e be so, e get e get e get strength oh. E juz look like sey e no get strength, e get strength. I no know dis kain farming oh, but e con beautiful. E lie like am for my eye. As I dey look am, di picture beautiful well-well. So, I go know sey di tin wey e dey produce go sweet. An e go dey bodi beta well, e go dey do well-well for bodi. E go dey enrich di bodi. If you chop dis tin nau, e fit be medicine, e fit be herbs wey pesin dey take survive so. You see as farming dey, e dey very-very versatile. Nothing wey dey for farming wey dey waste. Medicine dey farming, herbs dey farming, surviving dey farming, um make make pesin bodi fine, make e grow, make e look like pesin wey dey chop beta dey farming, wetin no con dey farming finish? Na everytin dey farming. Farming no dey waste. Rather, farming dey add, e dey contribute, e dey grow. Becos dis kain plant wey I dey look so, I know sey na wetin wey fit dey heal pesin. Make pesin no well, e get work wey e dey do for pesin bodi. Any bodi wey sha get money, make dem go go invest for farming. I dey talk am, farming na beta tin. Go do farming. Farming na really good tin. Put your money for agriculture. Put your money for agriculture. Agriculture na beta tin. E dey grow generation. E dey grow generational wealth. Any bodi wey do farming no fit poor. Any bodi wey do farming go rich till ein die. Ein generation sef go get money becos farming no fit liquidate. You no fit lose money for farming. No mafter how hard tins are, pesin must chop, pipu must chop, every bodi must chop. No bodi wey go wake up one day wey no go look for food to chop. Na where farming, agriculture dey enter be dat. So, make you juz dey farm produce dey go, farm produce dey go. Living tins farm dey produce dey go. Juz dey farm produce dey go. Just dey farm dey farm produce dey go.

Na pineapple I dey look so like dis. Pineapple na beta tin becos di tin dey sweet. You no fit buy pineapple wey no sweet. See as di tin beautiful. See di crown of ein head. Pineapple dey e get medicine for bodi oh. Even di bodi of di pineapple na medicine. Di one wey dey inside na medicine. E dey help pipu for bodi. If you dey chop am or dey drink di juice, dey squeeze am, you go dey fresh dey fresh. You fit take an dey use fresh juice. You no fit dey buy all dis um adulterated um juice for market. Buy fresh pineapple, squeeze am, put am for fridge, enjoy an. Di tin go enrich an nourish your bodi. See as e beautiful. Dis kain tin, pesin chop am. Na only di head. See as e be. You fit use di head do artwork for your living room, for your parlour wey you dey sit. You go comot di head, dry am, make di tin no dey comot juice again. Spray am, put decoration ribbon for di bodi. You fit hang am for your for your kitchen as decoration. You fit hang am for your living room as decoration. You fit use am for aesthetic decoration. Dis pineapple bodi as e dey so, you fit use am do medicine. Boil am, add other like cinnamon join am. Take am boil dey drink. E get work wey e dey do for bodi. Di pineapple juice sef, e get wetin e dey do for bodi. E go set your bodi well-well. Nau, dis bodi of pineapple with cinnamon, with cloves—all dis tins cinnamon, cloves sef na agriculture oh—ginger, you boil you boil all of dem together, e get work wey de dey do for bodi. De go treat all di yamayama for your bodi, you go dey healthy. De go treat um de go detoxify you. You go dey sweet join, e no go too bitter. E no go even bitter at all cos cinnamon no bitter, pineapple no bitter. um turmeric um ginger no get taste. Cloves sef no get taste like dat. So, all dis tins go dey detoxify you, you go dey rich for health, you go dey rich for pocket becos na agriculture be dis. Na pineapple dem plant, e go rich for your health, e go rich for your pocket. Your plantation sef go rich. See as dis pineapple beautiful well-well. Di pesin wey take dis picture wey plant dis tin, ein don smile go bank becos dis kain pineapple go fetch am plenti money. Di di um di pineapple too rich, e look sweet make e no get make be sey e no go get beta money. E go get beta money well-well cos dis agriculture wey I dey look so, dis pineapple farming wey I look so, e look well-well, e rich well-well.

Na sugarcane I dey look so like dis. De don harvest sugarcane. See nau, na from dis sugarcane de produce sugar. Na sugar dey di sides so be dat. See, you farm plant um sugarcane agriculture, you go for agriculture you farm plantain, you farm sugarcane, di sugarcane you fit eat am like dat. E go dey sweet, dey comot sweet water from your mouth. Na di same sugarcane come produce sugar, sugar wey we dey use for tea, dey use bake, dey use do everytin. See as farming dey versatile. Sugarcane don produce sugar, sugarpain go produce juice, sugarcane go produce fruit. Sugarcane, you go dey chop am dey happy. You fit use sugarcane for different tins. Imagine as you dey look am, sugarcane don produce white sugar, granulated sugar wey we dey use take tea, dey use bake, dey use do puff-puff, dey use do buns, dey use do bread. Sugarcane na ein produce sugar wey we dey use. See as di sugar fine, e white well-well. E con soft for face, soft for eyes, na sugarcane produce am. Na dis sugarcane nau you fit juice am. Squeeze di water, dey drink di water di juice water. E go do plenti-plenti beta tins for your bodi. Sugarcane dey enrich bodi. See farming no fit liquidate oh, I dey talk am. Pesin wey dey do farming no fit liquidate at all at all. See as one plant don do different tins, na ein di tin for farming be dat. One plant go do boku tins, everytin go juz boku. You fit use one plant do four different tins, five different tins. Na sugarcane wey I dey look so. See as e green con fresh, some part con yellow fresh. See di sugar wey e produce. Imagine fruit dey produce sugar. Dis sugarcane na beta tin. Farming na juz beta tin wey I dey look so. Farming juz dey different ways, different place. Pesin no fit lose money if ein do farming. Becos even if as dis sugarcane dey, de fit chop an like dis. Everybodi go juz sit down, dey chop an, dey happy, dey talk, dey gist. And now, dey don produce beta tin from sugarcane. tin wey go bring money pass sugarcane sef don dey. As dis sugar dey so, di money wey e go fetch dis from dis sugarcane, e plenti well-well. See as See as life juz beta anyhow. Farming na beta tin; agriculture good oh. See as di sugarcane, na how many sugarcane dey put like dis? One, two, three, four, five, six, seven. Seven sugarcane. Farming na beta tin; agriculture na beta tin.

Na cabbage I dey look so be dis oh. See as di cabbage big, con fresh. See as di woman wey carry am wey dey pluck am abi harvest am sef dey happy. Di farmer woman dey happy becos ein see ein money worth. See as di tin big like I no fit even describe am. See as di cabbage big well-well con fresh. Dis cabbage nau you fit use an do different tins. You fit juice am, you fit am take salad, you fit use am do anytin wey you want. You fit chop am like dat. You go juice am, dey use am detoxify. See as di cabbage look. Na money be dis oh. E too big, e too beautiful. Ah! E con be like fine beautiful flower. Na cabbage you dey look so. Agriculture, I dey talk am sey na beta tin. You no fit liquidate for banking. You no fit liquidate for market um for farming. Farming good well well well well well. You go make beta money wen you dey farm. Beta money you go dey make wen you dey farm. Dis kain cabbage wey I dey look nau, na money kill am oh if you carry am go market. See as di cabbage con big, fresh, see as di leaves large. E con wide wide wide. See as di leaf wrap am, wrap am like new born baby wey dey inside shawl come protect di original di real cabbage gangan. Farming beautiful, e dey very beautiful if you get inner eye dey look am. E beautiful well-well. Farming na really beta tin, e be beautiful tin. E beautiful too much. Farming no you no fit loss money for agriculture. Make pesin juz invest for agriculture, e go juz dey cashout dey go dey go. See as dis cabbage look. Di farmer wey farm am wey plant am dey happy, di woman sef dey happy becos since e sey ein produce come out well. Na farming, na agriculture be dat for you. Di woman, see di joy wey dey her face. E dey happy, e dey sweet her belle sey di tin wey she do wey she farm come out well-well. Di agriculture wey ein e wey e put money for e e e don turn to beta money. Dis cabbage nau, e get beta tin wey e dey do for bodi. E no be all dis yamayama tins. E get beta tin wey e dey do for bodi well-well. If you dey chop am well-well, you go dey healthy well-well, nothing go dey do you anyhow. If you dey chop am, dey mind yoursef, you go dey happy, your life go dey easy. Cabbage sef na beta-beta tin e dey do for bodi. E dey do well-well for bodi. E dey enrich bodi, e dey nourish bodi. You fit use am for cosmetics, you fit use am for your to to detoxify your health, you fit use am cure cancer, you fit use am cure disease, you fit an do different tins. Plenti-plenti many tins you fit use cabbage for.

Na corn I dey look so like dis, corn wey dem plant for farm. Na agriculture. Agriculture na beta tin. Corn is sweet, you fit do use an do different tins. You fit boil am, you fit roast am. You fit use an cook rice, you fit use an cook fried rice, you fit use an cook beans. You fit use an juz dey enjoy yoursef with your family an friends. Corn dey nourishing for body, e dey sweet for mouth sef. Fresh corn, you fit use an do pap. You go dry am use corn do pap wey pikin an everybodi adult dey chop. You fit use an do swallow, you fit use an soak drink. Pap corn na beta tin. See as di corn dey so. All of dem don dey grow small-small. Corn you fit use am for different different different different tins. Up to eight or ten different tins you fit use corn for. As don dey grow so, na money you dey look so be dat. Agriculture beta oh. Agriculture beta well-well. All dis corn nau go grow finish go con dey fetch money for di owner. De go dey make plenti money, dey make plenti money, dey happy. Agriculture good well-well. Dis corn wey you dey look so, e sweet wen you chop am. Anyhow wey you use am e sweet. E no spoil, then you go con make money on top am join. Ah! Make we dey invest for agriculture. Farming na beta tin. Na corn we dey look so. Dis corn fit fetch plenti money for pesin hand. You no go broke if you dey do farming. Even if na corn farming you do, you no go broke. You know time for harvest dey come. You go plant con harvest am, con sell. You go make plenti money for hand. Corn na beta tin; agriculture na beta tin; farming na beta tin. As dis corn dey so, e sweet well-well. If e don grow finish, make you con harvest am, make you pluck am, go boil am, roast am, grind am, anytin wey you like. Cook am for with rice, cook am with beans, cook am with stew. Roast di corn, eat am with pineapple, anytin wey you like. Eat am with coconut, you go enjoy am. Corn sweet well-well, money con dey inside. If you if you money con dey inside. If you invest in agriculture, if you invest in am, if you invest in farming, money go dey, you no go broke, you go still dey enjoy sweet-sweet tins for di bodi. E go sweet for your mouth, e go sweet for your pocket, your bank account sef go sweet, you cloth sef go sweet, your family member go sweet. As con reach, as corn sweet reach, na ein ein money sef sweet reach. Everywhere for corn body na sweet sweet sweetness, na rich rich richness. E sweet, e rich, e good for everybodi.

Na tree bark be dis so and dis insect na feeding dem dey feed on top dis tree bark. You see sey plan um farming na beta thing. Even Animal, insect dey benefit from am we human beings self dey benefit see as insect dey on top dis tree bark. Dis big big tree dem dey take dia nourishment from de tree. Dem dey get energy dem dey feed dem dey nourished. Even See as insect fine, see as insect clean because of agriculture because of farming. Animal, insect dey chop dis thing dey suck juice from im body from plantation from Agriculture from farming, wey dey self dem self dey use take body make dem dey take am old body. See as insect mount on top dis tree wey farmers plant wey agriculture pipu plant. insect dey benefit human being dey benefit things wey dey cross self dey benefit na dis tree bark dey nourish everybody. De insect dey chop dey suck am, dem dey grow, dia body dey beautiful. See as dey dey crispy brown, see as dis insect brown because of dis juice wey dem dey take for dis tree body because of de juice wey dem dey suck for dis body of dis tree na im make dis insect self fine like dis. E dey nourish dia body na im be sey as agriculture farming dey pay human being, na im so e dey pay animal. Our animal dey chop am our insect dey chop am dem dey benefit from am we human being self dey benefit from dis tree wey we dey look dis tree bark so wey we dey look wey dis animal self dey suck dey enjoy. See as dia eyes big dey con dey well fed dey don feed well for dis tree bark body as dis tree dey so e don e don feed dis insects na so e dey feed human beings na im be sey agricoco agriculture na im be coco farming na im be coco. E dey benefit everybody. You no fit liquidate for farming. See as animals dey benefit from am na so human being self dey benefit from am. nothing about agriculture wey no dey beneficial, you go benefit you go benefit, everybody go benefit even animal and insect go benefit. Your bank account go benefit your pocket go benefit from Agriculture and farming na im be obonge money make. Money dey dia see as insect dey benefit on top dis tree bark body. Agriculture na im be obonge.

Na semolina and semovita be dis and na from agriculture dem produce dis things. Na corn de take produce am. E get different sizes. See as de brand am well. De don turn corn to rich man. See as the beautify corn wey de put inside bag. De con make the bag well. The bag we de take do dis semolina and semovita. De seal am de zip am. Even if you cut am, you fit close am back. You no go use clip, you no go use rubber band, you no go tie the mouth becos wetin de go take close am don dey dere. Na im be sey, as dis thing dey so, na agriculture de take produce am. Na farming na im de take, farm produce na im de take produce am. See as semolina con be king for body for face. See as e owner don get e own small company becos e e join agriculture becos agriculture dey, becos farming de. Im self don get e own company. E con dey branded. Farming na ogbonge, agriculture na ogbonge. Na money maker dem be. Na money maker be farming oh. Na king of money making be agriculture. You no go run at a lose. See as semovita fine. See an semolina beautiful for face, see as the woman wey carry am self dey smile becos she know sey she carry ogbonge for hand. And how the ogbonge take be? How e come be? Na im be sey agriculture na im be the king. Na im cause dis semolina wey you dey see so. Farming na im cause dis semolina wey you dey see so. The woman dey happy dey smile becos she know sey um money full her pocket, money full her bank account, money full dis agbada wey she wear, money full her hand bag. If she chook hand for am now, she go bring money out. Money wey she get from selling dis semolina, from producing and selling dis semolina. And na from agriculture de dey take get material wey de dey take produce semolina becos na corn de dey use for semolina. na im be um agriculture na im be ogbonge. Farming be ogboge, na im be their oga patapata. Farming no dey liquidate. You no fit chook hand for farming make you liquidate. You no fit chuk hand for agriculture make you lose money. You go dey pack money left, right and centre yanfu yanfu. See as semolina beautiful becos of agriculture. See as corn don dey beautiful becos of agriculture, becos of farming. And semolina con fine. Semolina con get better face. See as semovita con look well well. See as semolina dey becos of agriculture.

Dis mama dey rear goat, dey rear ram. Na another farming be dis. Dis ram as e dey so, e fit dey fetch dis mama plenty monI o. De mama no fit dey do plenty work, just dey take care of dis ram dem, dey feed dem. Na dis kain ram dem dey take use do sallah, dey take do naming ceremony, dem dey take am do everything. Pipu dey buy am everyday. De mama now, as e dey take care of dis ram, dey rear dem, she go dey get moni. Ram dey dia, goat dey dia. She no go dey stress. Dis two ram wey dey so fit make dis mama, make dis mama get hundred rams as e dey so. De mama fit get hundred rams as e dey so like dis, because two male ram, one male ram and one female ram fit produce plenty, fit make, fit produce pikin, de pikin go come dey born pikin, de pikin dem go dey born pikin, de pikin dem go dey born pikin. Before you know am, de mama house don full, e go just dey sell to everybody. De mama no go go hungry. De mama dey feed im ram now, carry de bowl of food put am for de ram mouth make de ram chop. Be like sey de rope short and de ram stubborn well well, so de mama carry am make de thing fit enter im mouth well well to chop am. De mama get one, dis, one of de goat dey white well well, another one get brown and white body, de one too sef get white body come get brown neck. Na three goat de mama get, but de goat fit make am plenty other goat, fit make am get twenty goat, make am get thirty goat as e go so, because as e dey raise dem dey rear dem, dem go dey get bele dey born pikin for am, and as de pikin grow, those one sef go born pikin for am, those one sef another one go born pikin for am. Mama no go suffer moni, e go dey see meat to chop, e go dey see meat to sell, moni no go finish for im hand because im don get farming, im don get agriculture. Im dey do um ram farming na im de mama dey do, ram agriculture na im de mama dey do. And e dey make moni, as e dey raise dem well well, de thing no go stress am. She go dey dey do shelenge shelenge, jolly jolly, dey make her moni quietly, peacefully. Moni go dey enter her hand, and she no go dey stress. De goat go dey her compound dey raise dem well well. De mama dey feed her feed her rams, dey take care of dem, so sey dem go fat well well, dem go fetch am beta moni, pipu go come dey buy for her hand, she go get moni to dey do de things wey she won do. She no go dey stress for dis life because she don get ram, animal farming wey she dey take make moni.

Dis plant wey I dey look so, e be like sey na um na cocoa yam be dis. I dey see cocoa yam, I dey see mint leaf, I dey see I dey see lemon grass. I dey look cocoa yam, I dey look lemon grass. Lemon grass dey there, miracle leaf dey there, lemon um cocoa yam leaf dey there. Mint leaf, lemon grass, miracle leaf and cocoa yam leaf. Na different different types of leaves dey here. But na four I see wey I recognize well well. I recognize miracle leaf, cocoa yam leaf, lemon grass, and mint leaf. All di four dey there. Na all dis things dey do beta things for body. Other other crops dey there we I no fit I dentify, because na different plants dey here, and all di ones wey I see, wey I know, wey I mention, e get beta things wey dem dey do for body. Miracle leaf dey cure all kain things for body. Na im dem dey, na im why, na why dem dey call miracle leaf. You fit chop am raw, you fit chop am with groundnut make e cure ulcer, you fit chop am alone for blood pressure. um Lemon grass you fit boil am for tea make you drink am like dat, or make you boil am put small sugar put milk drink am for tea, or make you just boil am like dat, you go just use am for tea. Cocoa yam, you go chop di cocoa yam. You fit use di cocoa yam leaf cook vegetable wey Ghana pipu dey call. You fit use di cocoa yam leaf cook um moi moi. You go use am wrap and make moi moi. Cocoa yam leaf dey do different things. Cocoa yam you fit fry am you fit boil am to chop. Mint leaf you fit use am to to dey to dey watch your weight. You go dey put am for water, slice am for water dey drink. E go dey detoxify you, e go increase your metabolism, e go dey help you shed weight, e go dey control your weight. Cocoa yam leaf dey there, mint leaf dey there, miracle leaf dey there, lemon grass dey there. I don mention di benefits of all dis leaves wey I see so. Lemon grass na beta leaf. You go dey boil di tea e go dey scent well well. You fit pack lemon grass put am for house for one bag. Di thing go dry e no go spoil. You fit keep am for one year. Just dey break am small small dey dey boil dey drink for tea, dey drink as tea. If dey fresh. You fit use am fresh, you fit use am dry, e no dey spoil. Miracle leaf dey do different things for body, e dey help body very well. Your body go heal with.

Na guava leaf I dey I dey see so. Dem dey pluck guava for dis picture. Guava good for body because na green. Anything wey be green e dey good for body. We chop guava, e get health benefit. E fit e fit dey help komot yama yama for body. Guava leaf, if you boil am you fit use am for tea, even if no be de fruit. De leaf good, de fruit sef good. You go pluck de leaf, boil am, drink am as tea. You go pluck de leaf dry am, dey drink am as tea. De de leaf no dey spoil, you fit dry am for house for one year. You go just dey komt am one one, two two dey boil dey drink. You fit add milk, you fit add sugar, you fit add honey, to de tea. You fit drink am like dat make you no add anything. Anything wey you like you do. Guava dey sweet, e dey juicy well well. If e don ripe, e go come soft, you go dey chop am, e go dey do you, e go dey sweet your bele, you go dey enjoy am. If you plant guava, you fit pluck am go sell for market, make you dey make money. Guava na beta fruit, na beta crop. De leaf dey useful. You fit use am for medicine, join am with another plant make you use am for medicine. Guava you fit use guava for smoothie. You go blend am for blender, you go dey use am feed your pikin with spoon. You sef fit blend am with other fruit, dey use am chop am with spoon. Na puree be dat. E go dey make your body fresh. You go dey alright. E go detoxify anything for your body. Guava leaf dey detoxify if you boil am, use am do tea. If you like am make you drink am like dat or make you add milk or sugar or honey join am, make de thing sweet for you, for your mouth. But anyhow wey you drink am e good. And if you pluck de tree, if you pluck de leaf, you you fit use guava leaf stick, de stem, de branch, you fit use am do chewing stick. E good as well. You fit use am chew clean your teeth. De chew de stick good to chew to clean teeth for chewing stick, de leaf good to do tea for medicine. De fruit sef guava gan gan come sweet dey juicy very well. If e ripe well well, de thing go soft come dey succulent for your mouth. You go enjoy am. So for guava leaf, you fit pluck plenty keep am for container for your for your house for three years, for wo years. Any where wey you see am, if you don need am, you no need plant am for house, just pluck am go hide go keep for your house, make you dey use de leaf small small for tea wey go dey detoxify you, dey help your body well well, make your body dey kampe.

Coconut oil, coconut oil coconut oil, very very popular demand na im coconut oil be oh. Coconut oil, de dey use am for everything. You go take am rub your hair, you go take am run your body, you go take am cook. Coconut oil na popular demand and na from coconut de dey get coconut oil. See sey, and where de dey get coconut, na from agriculture and farming. Na im coconut dey come. Wen you con get coconut, you go con do coconut oil wey be sey na popular demand. Everything still boil down to say, farming be ogbonge, agriculture be ogbonge. Dis coconut oil dey beneficial for body well well. And as know, na so coconut fruit, coconut self dey beneficial for inside body. If you chop am, e dey healthy. Na one of the healthy food wey mey we dey chop. Wey no go let us gain weight. Coconut oil good. Coconut self wey de dey take nake am self good. And where coconut dey come from? Na from farming and agriculture produce. So, chuk hand for agriculture. Chuk hand for farming. You no go liquidate. I dey shout am, you no go liquidate. You go dey pack money oh. Plenty plenty money na im you go dey pack for agriculture and, agriculture and farming. See as the coconut fine. Dis coconut, e no dey help, e no dey let you gain weight. E dey very healthy, e dey very beneficial for body. Coconut oil, na im be popular demand. Everybody dey find coconut ol up and down. Coconut oil na king of oil. Coconut oil na better oil. You dey use am cook, you dey use am rub body, you dey use am make for your hair. And where e dey come from na from coconut e dey come. And where coconut dey come from? Coconut dey come from agriculture, coconut dey come from farming. So, you see am. Chuk hand for farming. Farming be ogbonge, agriculture be king of money maker. No dey dull for agriculture. No lose money if you no join agriculture. Join agriculture and farming make you make money. Make you plant coconut, make you produce coconut oil wey dey be, wey dey in demand, wey be popular demand. Pipu wey dey do coconut oil, dey look for coconut up and down. Coconut, enter coconut market dey do coconut produce, do agriculture dey make money. You go make money, you no go liquidate. Produce coconut oil join farming and agriculture.

Na pig farming be dis. Na female and male farm um pig you dey look so. Dem dey mate. You see sey na um um every agriculture na im good. As dis pigs dey mate now, dem go born pikin. As dem go born pikin, and pig dey born plenty pikin well well. If dem born pikin now, dis two pigs wey you dey look fit give de owner hundreds of pigs, because as dem born pikin, de pikin wey dem born go born pikin. All de pig wey dem dey born go dey born pikin. Agriculture na beta thing o. If you just start small, de thing go just dey germinate. Even if na other type of um agriculture you do, de seed go just dey germinate, you go still carry de same seed still replant another crop. Na so dis pig dey. As dis two pigs dey now, one female one male, dem go born pikin, dia pikin go dey born pikin, dia pikin go born pikin, dia pikin go born pikin. Before you know it, every where don full. De farmer go dey cash out dey make moni on top two pigs wey im start for for agriculture, on top two pigs wey im use start e start to dey use dey farm. Before you know it, im don get plenty pigs. E go just dey cash moni dey make moni. So agriculture good well well. Make everybody dey do agriculture. If you don get small moni, e no dey too cost to do. Just get small moni, get small land and start, you no go regret am. Before you know am, you go dey expand dey go, dey expand dey go, because de small wey you start na im don turn big so. Agriculture get beta moni for head. Nobody wey do am go regret am. You no fit go liquidate, you no fit liquidate, you no fit lost money, because no part wey waste. Even if de thing no develop well, you go sell am as another part. No part of agriculture, farming dey waste, no part dey waste at all. Farming, plantation, agriculture na beta thing. As dis two pig dey mate so, dem go born pikin. Dia pikin go born pikin. Everywhere go full. Dis two fit produce hundred because dia pikin go dey born pikin, dey go dey born pikin, before you know it everywhere don full. See wetin de man need. Two pigs, one male one female, and land, na im dey need, before you know am dey no fit liquidate, dem go dey make moni, dem go rich for pocket, dem go rich for bamk. Pipu go dey happy. Family and friends go dey happy because moni go dey, because of farming and agriculture. Agriculture good well well. Anybody wey get moni, shikini moni sef, just go use am start agriculture, go use am start farming. Agriculture dey make dey quick grow moni. You go turn moni now now because of agriculture.

Na coconut be dis wey neva ripe, coconut na beta plant, you fit use coconut for anytin as you dey look dis coconut so you dey use am produce different tins You fit used am produce broom, you go still use am produce house, hut, you fit use coconut bodi do plate, you fit use coconut bodi do decoration You go use coconut pod dey burn am do mosquito repellent, you fit use coconut do coconut oil, coconut na beta fruit na beta plant, notin wey you no fit use am do Dis green one so you fit use am na beautiful coconut I dey look so, na seven coconut don dey on top dis one side of di tree wey don big well-well wey don nearly ripe Planting na beta thin oh, agriculture na beta thin e bring moni well-well for everybody, see as dis coconut be now we go make moni from dis coconut bodi, we go make moni for im for im tree bodi we go make moni for inside di coconut wey dey inside We go still make moni omtop dey coconut bodi, aim be sey agriculture no dey lukudate, agriculture na moni maker e good well-well farming na money maker e good If you get moni invest I dey tell her I dey tell una, invest for agriculture, agriculture na beta tin e no fit lukudaet at all at all at all, moni dey afri um agriculture yn fun yan fun Money dey banking bo ku, moni dey farming bo kuas you dey as you dey plant you dey make moni before you even finish am, before you harvest am pipu don com pay for ground dey don com book am for down, because dem no sey if dem no quick reach here na da um anoda persin go come book for am So, agriculture na better tin, any type of agriculture wey you put hand e good, farming na beta tin, any type wey you put hand e good you no go lukudate, you no go regret am, you no go loss moni you no fit loss moni, moni go dey grow Agriculture na moni maker, farming na moni maker, any type of agriculture any type farming we you put moni wey you put hand, you no go regret am, you go dey make moni every bodi go dey happy, agriculture na beta tin, nothing wey fit miss wey fit loss for agriculture Any type of agriculture wey you do you go dey make moni from am, you no go regret am you no go lost moni at all at all Agriculture good well-well, farming good well-well, na beta tin e be so

Na cockrell I dey look so wey dem dey raise, agric na him be dis so as you dey look am so dis na chicken farm, dis pesin na farmer wey get dis picture, na chicken farm be dis, I dey tell you, you fit do any time of farming any time of agriculture Na chicken farm be dis, cockrell dem go rear am, raise dem dis tin dey lay egg, you go dey sell eggs in crate every week na im you go dey sell eggs in crate Then you go dey sell chicken too, you go dey sell live chicken you go dey do frozen chicken, any part of agriculture no dey loss no dey waste Dis pesin dey do chicken farming, dis chicken so e go lay egg, e go dey sell um sell crate crate, you fit sell hundred crate of egg in a week, all dis chicken wey dem dey get so, dem go rear dem dey feed dem well All di chicken go lay egg, you fit get hundred crate of eggs in a week, and you go still dey do live chicken sell, you go dey sell chicken for pipu wen crismas time reach, you go dey sell chicken for pipu wey dey use am every day for house and for business Any kind of agriculture go fetch you moni e no go lukudate, I dey talk am I dey tell you sey se if you get moni put moni for agriculture Agriculture na moni maker oh, agricuture gan ganna di real ogbonge maker, moni boku for agriculture, every part of agriculture na im money dey, you no fit lose moni Any one wey you do for farming wey you do for agricuture you go dey make your moni anyhow any time, you go dey make your moni, you go dey make your moni, you no fit loss, you no fit lose anytin Moni go dey full your hand because you dey do agriculture, because you dey do farming See dis cockrel wey I dey look so na different tins e dey do, e dey produce egg, e dey lay egg, you go take am do frozen chicken you go take am do live chicken, you go take am do fresh chicken, you go dey sell for anybody Agriculture get moni for head oh farming get moni for head, na beta moni dey farming, na beta money dey agriculture E no dey lukudate you no fit lose money, your family go dey hapi, you self-go dey hapi, your bank go dey hapi, your bank akant go dey hapi, your poket akant go dey hapi, your bag akant sef go dey hapi, your hand bag go dey hapi, because moni dey agriculture Agriculture farming moni dey dia, any type of agriculture any type farming wan you wan do monie dey dia. na monie maker you no fit regret me, you go dey make moni dey go you no fit regret am

Na planting soil di man hold like dis, di soil wey dey de take plant for agriculture for farming, di soil we go make everytin grow well-well we go fertalize all di seed wey dem plant See as di ones wey dey plant don dey grow, di man dey dis picture wit im pikin, di pikin self dey play wit di sand Dis kain sand n aim dey de plant, if you wan start planting make sure sey na dis kain plant dey, dis kain na na um dis kain sand dey, dis kain soil with fertilizer wit manure your crop go develop very well Di man dey bring im pikin come farm e don dey show am small-small, na small pikin be dis oh buh e don dey see im papa work before you no am im self go become beta farmer because dis life we need farmer well-well we need plenty farmers Farmer no dey de too much agriculture pipu no dey dey too much, we need agriculture see di sand as e brown, e rich for eye e be like choco milo every bodi wey use am plant you need dis kain soil to plant See as di tin wey dey plant for di bodi for di sand as e green as e don dey full, so we need plenty farmer agriculture e no dey tire e no dey de too much every bodi need farming because pipu must chop, pipu go chop food If food no dey pipu no fit survive so pipu need food well-well, na agriculture and farming na im be beta tin to put moni, put moni for agriculture as dis man don do e even dey show you di kain soil wey you need to plant Even if na small-small you start for your house na dis kain soil you need to dey plant, dis planting red soil you need am dis soil, dis black soil, dis brown soil you need am to dey plant your plant your crop make e rich well-well make e fertalize well-well Di man bring im pikin com here di pikin dey play for sand dey look wetin im papa dey do, di man dey show us sey we need dis kain soil if we wan palnt Farming beta well-well agriculture beta any one wey you do wey you put hand you no go regret am, your pipu no go regret am, your family no go regret am, even you yourself no go regret sey you put hand inside, you no go regret sey you put hand inside, you no go regret sey you put moni inside abi you chuk hand inside Your poket go full, your bank akant go full, agriculture n aim be numba one farming n aim be numba one, any one wey you chuk hand n aim be numba one e dey sell e no dey lukudat, any one wey you do e no dey lukudat Farming na moni maker, agriculture na moni maker na dia moni dey because pipu must chop, pipu must survive

Na pig farm be dis wey I dey look so, see as dis pig big, e big e big dis pig big well-well and e be like sey e just born pikin See as agriculture pay, dis one pig now don born how many pikin at once, one, two, three, four, five, six, dis pig don born six pikin at once Na im be sey di owner of dis pig don get new six pikin, don get new six pigs, you see am so e fit be dis one pig and one male pig na im im get but now all im pig don become eight because dis pig don born six pikin plus di pig wey born plus di male pig wey mate am na him be eight so Dis six now go grow dey mate dey born, imagine sey all dis six na fe um na female abi four na female abi two self or three na female dem go born pikin dia mama self go born anoda one wey go be multiple Wen dis ones di females wey dey dia wan born dos ones fit be multiple na im be sey within one year all dis animal fit reach fifty because if all of dem born finish every wia go full Na im be sey agriculture pay my pipu agriculture pay any one wey you do e pay, you no go regret am agriculture pay, farming pay any type of farming wey you chuk hand e pay e pay well-well you no go lukudat You no go lukudat oh, um di pig don born pikin na at once, six pikin at once, dis pikin dem go born multiple pikin too, dis pig wey born now go still born anoda one and anoda one Farming and agricukture na im be di king of life e no dey lukudat e no um na moni maker Money kai farming na moni maker, agriculture na moni maker, you no fit lose moni, you no fit loss moni at all at all You go just dey make moni dey go, you go make moni dey go you no fit lukudat na im I dey talk, anybody wey get small moni make e dey invest for agriculture, go dey do farming dey do farming We need farmer, farmer no dey de too much, farmer no dey de too much because pipu plenty for dis world and pipu must chop to survive You need food pass cloth self so farming Farmer no dey de too much, farming no dy de too much, na eveytin wey dey farming na im we need, everytin wey farming get na im we need Di wold need am everybody need am, farming no dey lukudat at all at all

Dis women Dey market Dey sell Dey bring dia farm produce come market come sell dis woman bring plantain for de woman wey Dey sell banana de banana woman e be like sey dem Dey do trade by batta de Komi wey de woman bring come market na family get am na cow farming animal rearing de plantain wey de oda woman bring come market na farming all of dem na agriculture Agriculture na rich way na rich way e be oo na money maker everybody don bring dia farm produce weather na animal weather na cow weather na goat or na ram or sheep or plantain or garri or cassava or cocoyam or beans or corn everybody don bring dia farm produce come market na banana I Dey look so wey rich for ground wey plenty wey Dey healthy so agriculture na im be king farming na im be obonge Agriculture Dey well well e Dey enrich pocket na money maker you no fit loose money for agriculture you no fit lose money for farming farming good oo farming good well well you no fit loose money at all at all farming na betta tin if you get small money go invest for farming go start to Dey farm go start to Dey do agriculture Agriculture betta na money Dey dia na betta money Dey go agriculture get money for hand well well you no fit lost money rara rara rara agriculture get betta money for head farming get betta money for head you no fit liquidate e no Dey liquidate oo e no Dey liquidate as you Dey do am everything Dey multiply na money maker i Dey call am because you no fit lost money any how any how wey you do am any type of farming any type of agriculture wey you choke hand wey you put money you no fit lost you no fit lost you go gain well well na money maker be agriculture agriculture na money maker farming na money maker obonge na king agriculture Monday Dey dia you no go liquidate ooo you go Dey happy your pocket go Dey grow see as Dey bring farm produce some market na plantain Dey bring come so de Kpomo wey dem Dey sell so na from farming na from agriculture e come from so put money for agriculture your pocket go Dey grow you no fit liquidate at all at all you no fit loose money for agriculture you no fit loose money for farming.

Na coconut oil be dis na coconut you dey take make coconut oil, coconut na better plant na better fruit as coconut oil dey so u for use am for different things, u fir use an rub body u fit chop am, u fit chop coconut anyhow wey u like, coconut good for anything and na agriculture na hin be de coco dis bizness, all dis things na agriculture wey u no fit regret if I put hand, farming agriculture na hin coconut dey, and e dey fetch money u go do coconut, u go plant coconut, come coconut oil for there, u go plant coconut u go chop am, u go sell am, all dis things dey sell me sef I dey sell coconut, coconut oil and coconut fruit na better money maker, u ni fit liquidate if you start all dis coconut farming and agric. Before u even pluck am finish pipu don line up, as u dey plant an pipu don line up dey wan buy, pipu dey con use moto trailer, truck con pack coconut because na money maker, coconut oil na money maker everybody dey use coconut oil because everybody know de benefits of coconut oil, because of dat coconut dey sell well well because na coconut dey produce coconut oil, do agriculture, do farming, do agriculture, do farming, chook hand for agriculture chook hand for farming, farming na money maker, agriculture na money maker, na king of money making be agriculture na king of money making be farmin, chook Hand you no go regret, u go dey smile go bank if u do coconut farming, coconut agriculture u go dey produce coconut oil u go dey plant coconut, u no go run down, u go dey make money because coconut oil na Ogbonge for market na popular demand coconut oil be, coconut oil no be joke for market o, so if u dey do coconut plantation, coconut farming, coconut agriculture u go dey smile go bank u no go regret Wetin I dey do u go dey chook hand for pocket dey make money, your bank account go dey smile u sef go dey smile everybody wey dey near u go dey smile because u do coconut plantation, I dey produce coconut oil or u dey sell coconut, pipu wey dey sell coconut oil dey see coconut buy dey produce coconut oil wey everybody like we everybody dey use wey be popular demand, do farming do agriculture, coconut farming no be joke, coconut farming..